I centre esi abantu bagulamo ibindu ilimo ibindu bikaali, ilimo tsikurate tsa soda tsabele nga tsipangibwa awo nibipiila hatwela ni habwene awo haliwo binyaasi ibiliwo ni gaali hatwela ni pichipichi ni imootoka

Bisoolo bye musiru bitaru, inga bili mu color iye madowadowa, byemikile hasi he'tsisaala, mubunyasi bwayelo

Bibyombekhe nga byayombekhwa mwisina mwe lujinji oba lukongo atee ibweni we byombekhe bino iliyo kamaato gesi babanga bemisagawo

Shigalabo shomundu nga shawambile zimwanyi zindobe atee zili mu color iya red.

Bisaala bikaali ni byebye, byabyalibwa khulukingi ela nga bili mu color iye green.

Ipusi Yakonele asi e'sishuma , asi ano aliwo ibindu ibifanana nga faamba

Umusani ali khulugudo akha fuga boda wasutile bikuku bikaali ne ibweni iliyo i'box iye bibindu wade khasolo khe musiru nga khali mu color iye madowadowa, ali khubanga ba crossinga lugudo.